maca asati woykko aayeti gaden uttidinne kath qorizaynne qasseka bashen shaayizay lanqera saafa ekkidikka yizayss giidinne issi bessan mela baado ollan uttida

Gaammo dere asay beettes ha gammo dere asaykka gaammo cimatakko ha gaammo cimatikka ba qofa gaammo dere asas qoncisishe dizayssa bessishe dees izatikka dunguzanne woga may7o may7ida.

ha bessan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza kifile giddon lo7iza gaammo dere asati ba woga mayo gaammo dunguza may7di ba qoobe wothidinne haaththa sinthan utisidi deettes

Hayssan gaammo dunguza shurabe be bolla attamisi maydinne yelaga asatinne guuthu akeekidayti eqqidayssa bessishe dees.

ha bessani beettishe dizaara issi macasiya kath asata guye daro asata utissa wooththadanne be sollo aaththada solloza bolla woxe qolada aawadayssas immashe dawus

hayssan beettishe dizayssi asati nam7u asati toho bolla uttin hanko asati qasseka eqqidi dizayssa bessishe deees guussakko

asati daro asati duge baggara eqqidi aykko miisha oykkana giidinne woy aykko miisha ogefe babettidi guye gizada giidinne milkite bessidi eqqidayssa bessize

ha bessan katama keeththenne katama oge bessees ha katama ogezikka ay lo7o lo7izaakkon xeellada aggofa giza ogekko hayssa giddon qasse keeththeza matan lo7iza ciishatia

Ha bessan daro asati gede kare baggara eqqidi deettes asatappe ha baggara girgida bolla gaammo limate maybere arbamince yuusho worada giza xuufey xaafettidi uttidees.

gaammo derey asay issi bessan lo7i ekkiza bessan durishenne yexishe dizayssa attumaynne macay gaammo dunguza ma7idi guppishe dizayssakko ta beyashe dize

hayssan beettishe dizay ay mishe gizayssa gidikko daro poo7idi ekkiza mabrate poo7oti salora deettes dhoqu giidi iza garsen asati eqqidinne daro negere issayssara zoretizayssa bessees

Hayssan beettishe dizayssi gaammo bayra keeththekko woykko galma geetettizayssa gaammo limate maybere keeththe beettife dees

hayssan ta beyizayssi gaammo dere cimatinne gaammo dere asati hayssa nu zone ayssiza aawa daanna kabbada xilla7ona hayssa nu sotho bullukkoza mayzishe dizayssakko

Asati medireke sinthin uttidinne nam7atas hashe xalala beettes issinezi qoncen beettishe ha duulata uttida asappe haasaya siyishe dizayssa bessees.

ha bessani issi aaway manaxire ayfe bolla woththidi leezere koote may7idinne gaammo dunguza sharbe ba qoodhera duge yeggidi mayke oykkidi haasayishe dizayssakko ta beyize

ha bessan poliseti shiiqidinne uttidayssanne izatappe issi macasiya mayke oykkada duulata giddon haasaashe dizayssa bessees

Issi orde addey ha simmidinne mayke be kushe bolla oykkidi ha bekaalethiza duulata asaza tamarsishe dees

Hayssanta beyashe dizayssi daro asati duulata shiiqidinne keehi dalga keeththa giddon gelidi uttidayssanne duulataza kaaalethiza kaapo izeti xeellizayssa bessee.

hayssan asati duulata uttida ha duulata uttida asatikka keehippe lo7iza keeththa giddon gelidinne uttida ha asata giddon nam7u macati kanche de7ishin harati addekko

Hayssan beettizay gaammo dere asakko ha gaammo dere asaza sinthen lo7iza muuzey abukadoy muuzeynne mangoy dumma dumma ayfa ayfeti beettettes

Ha bessan nam'u qeeri macanayti deettes ha nam7u qeeri macanayta izitas aawane isha giday oykkidi girgida matan eqqidi pooto dendishe dees

Haysan beetishe dizayssi asati qumma keeththani asho qanxishe dizayssa meqethi meqetha oge asho asho oge histidinne kesishe dizayssa besishe de'ees.

ha bessani tani beyashe dizayssi keehi lo7iza nu dere gaammo dere keeththekko ha keeththazikka woysheppe buuxapenne dumma dumma miishetappe keexettidayssakko uuthi ozen dees karezikka dassi giza dalgakko

bashe woththidinne heedzdzu macanayti issi aayetara nam7u yelaga nayti ukethi uukkishe dizayssa bessishe dizayssa beyays

hayssan beettishe dizayssi katama ogekko ha katama ogezan qoodin wuronta kaameti eqqidi deettes ha kaametazappe gede baggara pooqe keeththati dalgan beettettes

Ha bessane issi attumaynne issi macasi nam7atikka ciishsha giddon hayssa puutto ciishsha maxi oykkidinne iza xeellishedeettis

Hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko aykkoy baynda miishe mela coo saledazi boottidi uttidayssa bessishe de'es

hayssan beettizayssi gita gita hawultekko ha gita gita hawulteza matidinne beettizayssanne haakki eqqidi beettizayssa beya shedays guussakko

Issi addey gaamma dunguza may'di eqqides ha issi adde may'di eqqidayssazas qasseka hara addey haara eqqidi woyto immishe dizayssa beyashe days.

Ha bessan gita gita aayeti nam7us gididinne eqqida issi aawaykka izeta matara huphey puulumi ekkiza aawati eqqidi miicishe dizayssa bessees.

Hayssan beettishe dizayssi abbakko ha abbaza giddon gita gita hayssa nu asi asire giza kafozi deees kafozappe gede baggara nay wogolo giddon uttidi dees issi addey pooto denthishe dees.

hayssan beettizay issi keeththa asakko issi keeththa asatiinne gashe be gashe naytara giidinne gede tayboni usuppuna gididi eqqidayssa bessees

Tani beyashe dizay aazey gizayssa gidikko hayssa looje keeththe gizayssazakko ha looje keeththezikka gaammo giddon dizayssakko izikka qasseka keelara lanqezi ciishshara wuri kababettidayssakko.

heedzdzu macati iray bukkin janxila be huphe bolla kammidinne gede makina ogera bizayssa bessishe dees ha asatikka issi ginakko

hayssan beettizayssi issi biittan keexettida mala keeththey dees ha keeththezi giddon eqqi dishin lanqezi qasseka shuchchan keshettidinne dizayssakko

gammo dere asay gammo dugguza bayidi ba guchche bolla tookki oyqqidi qasseka pishaasheka huphe bolla qoobekka woththidide kallo oykkidi ha ufayettishe deettes

Issi aayo diyara karexa ekkizara keeththe karen eqqadanne hayssa nusoton gaammato keeththa kare eqqada puutta suqqae dizayssa qoncisitinne bessishe dees.

Ha'i hayssan ta beyishin tana lo7iza miishey dees metettiza katha qommo woykko quma qommo gididinne ashoy lo7o ashoy qanxetti qanxettidinne gisheti uttidayssakko

Ha bessan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko qoodin wuronta bandiray hadirsa baggara salfeti eqqin nu doktore aymede abira gididinne daro asay uttidi duulata bolla dizayssakko.

issi aykko miishey ekkanas dhayiza macasiyonne qohettida macasiyo bessees izakka qeerinaa idimmadanne uttadus nayakka oyqqida naay gashidi dees

Hayssan beettishe dizayssi daro asatakko daro asati qasseka digitale mettawqa bagga asata denthethishe dizayssa qoncisidi haasayishe dees

Hayssan beettishe dizayssi keehi dhoqa kawo oosancha gididayssakko izikka qasseka aazi gize gizayssa gidikko manaxire baaypen woththidi maske oykkidi haasayishe dees

hayssan video gizayssi xuufey xaafettidi ingilizethon uttides izi aaza xuufe gidin aaza ha xuufezi xaafettidakkon birshetha eronta aggikkokka silke malatay beettes

sayberkileebe giza xuufey dees bollara qasseka jimma yumberesti giidinne xaafettida xuufey dees hiza garsera misile masatidinne asi komputere be sinthen wothidi dees

Gita wogoloy zemenawi gididi ooththettida wogoloy haaththe giddon dees ha'iizikka daro mabirate shubotara elektroonikis eqata kumeth caanidi dizayssa bessee

Cilileo kumetha may'o may'da issi mishiriya sinqe gizayssa xuufe garsen eqqadanne be sinthen daro mal'ethizanne ayfi ayfe miisheta puphuleta oykkada silke bessashe dawus.

Hayssa ni beettishe dizayssi sollo asati phuphuley dumma dumma haythefe ooththettizati ashoppe ooththettiza woxe shiiqidi uttizayssa bishe beettes.

ha bessan issi addey keehippe ufayettidinne ba kushe nam7aza idimmi ekkidi miicishe dizayssa bessees

Hayssan beettishe dizayssi naytakko yelaga nayta ha yelaga nayti ciishsha masatizayssa sinthen eqqidinne kometh bandira bandira be kushen oykkidinne eqqidi diza.

mammayenee hayssan beettishe dizayssi mabiraate poolekko. ha mabrate poolezikka ooratha poole masatees. izappe garsera ogeykka beettees

hayssan beettizayssi aduqi aduqi pirije masatidi eqqida miisheta bolla aykko xaaxettida lastiqe saakawetti dizayssa bessees

Ha bessan dalgi ekkiza kifiley dees ha kifileza giddon beettizay aazoy gizayssa gidikko giddon addebaabay malay qesete medhidi uttidayssanne lanqera asati beyizayssa

ha bessan beettishe dizayssi hayssa elektronise miisha masatees mulekka biratan waaxetidi xaaxetidi dizayssanne poolera qasheti dizayssa

hayssan ta xeellashe dizayssi elektirike ooththiza hiillanchatakko ahiillanchatikka issi miishe ooththanas eqqidinne xeellishe dizayssa tana bessishe dees

hayssan dumma dumma birata miisheti qasseka issa issara qashetidi thanthalate masatidinne salpen woykko mazadan eqqidayssanne dalgidi dizayssa bessees

daro cimati uttida ha daro cimatikka sinthera musilime ammano ammanizayti uttidi deettes asatikka guyera qasseka meda masatiza bessan daridi uttidi beteettes.

Hayssan gammo dere asay beettes ha gammo dere asaykka be a gaammo dere boncho may7o may7dinne kushe salo pude denthidi issi lo7i ekkiza keeththe mata eqqidayssa bessees

hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko daro asatakko ha daro asatikka oge bolla danoy gakkonta mala teqqiza asatakko izati mayida may7oykka tirafike may7okko

ha bessan beettishe dizayssi koronte poo7okko ha koronte poo7ozi aaza bollara poo7ize gizayssa gidikko mitha garsen ooththetidinne hayssa shume masati diza ingilizethon maash ruume gizi asas gizayssa mala bolla ooththettidi

hayssan beettizayssi aykko ayere malay hayssi bollan qaaphettidi dizayssakko iza sinthera ogezi oorathshin makinay gedekka ha simeretishe de7ees goossana

Ha bessan shuboti xaaxettidi deettes ha shubotikka dalga bessan xaaxettidi dishin garsen maatay dolidi dizayssa bessees.

ha bessani beettishe dizayssi matatidi ekkiza bessakko ha matatidi ekkiza bessazani biratati qaaphetidinne issi bolla de7izayssa asati biidinne xeellishe deettes

Hayssan issi addey booththa qoophe woththidinne hayssa oge bolla dano teqqiza asata masati ekkizayssi ize tamayokka may'di oge bolla eqqidi dees.

hayssan debube tophiya kilile mangiste biiro giza xuufey xaafettidi uttides ha xaafettidi uttidayssaza bollara qasseka hayssan arma masatizayssi saalettidinne kibbe medhedi dizayssa beyays

hayssan beettishe dizayssi issi keeththa giddon qumaso masatidi ekkees ha qumasozani daro asati shiiqidi issipe lo7o kath mishen dizayssa bessishe dees

issi qamman sha'a bira alame deeththa wanca shamo dandayettes giza xuufey xaafettida biiza masatiza meishi addey oykkidi eqqi dees

hayssanta beyizay issi puulumida caala aayokko ha pulumida caala aaya daro asati kifile giddon dizaytappe ha sinthe aadhdha uttada komputere beyashe dizayssa akekashe days

hayssan beettishe dizayssi quma keeththe masati ekkizason asati issife issife shiiqidinne xaraphe sinthen woththidi tukketakka sinthen woththidi uttidayssakko

Hayssan qasse beettizay aaze gizayssa gidikko aykko pootoykka woykko aykko misileykka qoncere naa mela dees gizayssakko bessishe dizays

Ha bessani issi attuma naay issi lo7iza mashine be sinthen woththidinne guyera ushshatakka hayssa lasilaasa ushshata daradari woththidinne ha xeellishe dizayssa qoncisees

Hayssan beettizay qeeri naytakko ha qeeri nayti gede be kifile giddofe kezidinne be aawa mokkishe dizayssanne aawaykka miicishe nayta mokkishe dizayssa bessishe dee

Ha bessan beettishe dizayssi hayssa wode gaarekko kase asi para gaare hayssa hare gaare ooththes shin ha7i qasseka harippe aadhdhiza kushen ooththettida miishe beyashe days.

hayssan beettizay aazay gizayssa gidikko nam7u addeti deettes issi issi noti wuribe sinthen issi issi ciisha lo7iza miishara woththidi issi issi komputere baas oykkidi ba ooththo ooththishe deettes

hayssanta xeellishini taas beettiza meishey aazaye gizayssa gidikko keehi gita gita asati poolise masatizayti ooratha may7o ma7i uttidinne duulata bolla dizayssa bessees

hayssan ta beyashe dizayssi asati oyddu addeti deettes ha oyddu addetikka massara bayidi deettes ha masara bayidi dizaytikka gede ba massara dhuussin cuwaynne tamay kezizayssa beyashe days

Hayssan beettizayssi gadey woddishin aazi ooththana bessize giza xuufe xaafi woththidinne ase oychishe dizayssa bessees.

ha bessan caali ekkida kobilistone ogen aawa dayssi eqqidinne issi polise masatiza aawappe woyto ekkishe dizayssa bessees

Ha bessan keehi lo7iza salo samaye mala may7o may7dinne pooliseti kumethi lo7o wodhiza salpen eqqidinne be kiita woykko be malata aaththizayssa bessees.

Hayssan beettishe dizayssi aykko xuugetida miishe haaththen toyssidinne asati licishe dizayssa bessees ha miishezikka xuugetidayssazi karephi uttides.

Hayssan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko asati uttidinne duulata bolla dizayssa bessishe dees ha duulatazikka aaze gizayssa gidikko ooththo baggaa.

hayssi issi addarasha masatees ha addarashazikka oorath oosetti kezidayssakko ha ooratha addarashazakka oydey komidi dizayssa bessishe beettees

Hayssan beettizayti ooththo ooththizaytakko ay ooththo ooththizo gizayssa gidikko keexizayta dumma dumma qasseka kaapota basatidinne bettei

dalga kifile giddon keehi daro asati gita gita asati uttidinne duulata ooththo bolla dizayssa qoncisidinne bessishe dees

hayssan beettizayssi issi pirde keeththa masatidi ekkees hu7e bolla laxafettidi diza xuufezikka federaale pirde keeththa pirde xaafo keeththa gizayssa bessizayssakko

Ha bessan beettishe dizayssi katamakka ha katamaza giddon pooqe pooqe keeththati deettes ha pooqe keeththatikka ooththeti wuronta dizayssa bessees

ha bessan ta beyashe dizayssi keehi ooratha keeththe woykko wodey ehida keeththekko ha keeththeza karenka asati uttidi deettes ha keeththezikka daro kifile oykkides

ha bessan gita pooqe beyays gita pooqeza garserakka ase beyays asappe ha baggarakka ogera kaame beyays kaamezi gede aadhdhi bizayssaka beyays

hayssan beettishe dizayssi aaza gizayssa gidikko asati duulata bessani uttidinne duulata kaalethiza waanna kaapozappe yooza ezgishe dizayssa bessees

Hayssanta beyashe dizayssi heedzdzu oyddu macanne issi addekko ha heedzdzu macati sinthen issi addezara pooto dendishin izeta guyen darbey dees.

Ha bessan beettishe diza issi keehi gita pooqekko .Ha gita pooqeza karen daayida mithi toketi diza issanne mithaza garssen asati uttida issan.

hayssan ta beyashe dizay gita pooqe keeththikko ha pooqe keeththaza karei abeybay cililidinne pudhidi dizayssa bessishe de7ees

hayssan beettishe dizayssi gede qoodani osupun gidiza asati issi macanara laapun attoma nayti eqqidinne haasayettishe dizayssanne ba kushen aykko oykqidayssako bessize

issi addedayssi eqqidi dishe ay bessize gizayssa gidikko buyera hara asatikka uttidi gashe naayi dinbidi dei shidi aa simmidi mayke be duunan wothi haasayishe dees

yelaga asati issi mala mayo may7dinne izetan ceeygi ekkizaytikka dishin ha sibbidi ogeyizayssa bessees issi bedhe bayokka izati bayida

hayssan beettizayssi alame deetha wozna teena qene giidinne woykko alame deetha wozna qamma naago qamma gees

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi wolqay bayndayssa woykko maaddiza asoy baynda asas kawoy maado immishe dizayssanne kawo osanchati immishe dizayssa besse

Hayssan beettizay taas aazey giikko be timirte tamari ongidinne be may7o may7idi anjo gallas bessishe be mexete oykkidi dizayssa bessishe dees

hayssan beettizay gita keeththekko ha gita keeththeza kareni algay woykko arthay dees hayssika hospotale masatidi ekkees

hayssan beettishe dizay aazae gizayssa gidikko aawa caala daytas nam7atas kare dereppe yida paranjey achche akamon dizayssa bessees

Ishsha bessan daro asati hayssa dunkane masatizayssa gede guye baggara booththa miisheninne salo malken ooththettida keeththe garsen kababeti uttidinne pooto dendettes.

Ha bessan tani xeellase dizayssi aaze gizayssa gidikko aayodara saketadanne hospitaalen arsa bolla ichada dizaaro be ashe days

Gita aayo dayti baazera daro miisha oykkidi yeettes haaayota matarakka asati uyettizanne izan utettiza miisheta oykkidinne issi bessa tangishe dizayssa bessees.

ha bessan beettishe dizayssi issi mishiriya alga bolla uttada de7awus iza uttidi shin izo xeellanas giidinne haakimeti yiidinne haasayishishe dizayssa bessishe dees

hayssan beettizay sertifikete issi macana daaris immishe nam7u addeti eqqidi guzgaze bolla dizayssa bessishe dees guussakko

Hayssan beettizayssi arbamince hospitaale giza armako harmaza bolla gaammo dunguza woykko gaammo dere woga may'o misiley beettishe dees.

Ha bessan beettishe dizayssi issi lo'iza keeththekko ha lo'iza keeththezikka kumeth mastotey gelin oorath ooththeti kezidayssa bessishe dizayssa beyashe dayss.

ha bessan ta beyashe dizayssi issi miishey aaze gizayssa gidikko gita addey adusse taarike aduse oyde bolla uttidi toho piddisidi ba silke tira bolla wothidi dees

Hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko maca nayti oge bolla de7iza buura pitti denthidinne nam7us pitozan oykkidinne ehishe dizayssanne buuraza xuuganas haraso efizayssakko.

ha bessani keehi lo7iza gita pooqey dees ha gita pooqezikka daro kifile oykkidayssa misatees ha pooqeza garserakka daro asoy amotishe dees abeybaykka dees bandiraykka dees

Hayssanta be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko haaththey zararethidi issida gade bollappe duge woddi woddi wodhdhida gadey iitettonta mala keelettida miishshey beettishshe dees

hayssan beettishe dizay dalga ogekko ha ogezikka lo7iza biishan ooththettides shuchchanka dumma dumma biishe tani wode batethan ooththettida ogey beettishe dees

mithi dees mithazappe gede baggara qorqoron keshettida dalga bessay dees ha baggara asi qasseka oge bolla uttidinne dumma dumma qofan tobetishenne hasayettishe dizayssa bessees

Hayssan ta beyishin pude guyera wora masatidi ekkiza mithi dees hamithaza garsen qas bandiray eqqidi dizayssan asati be kallokka oykkidi macaykka attumaykka haasayishe dees

Hayssa bessazanne hayssa nu kilile ayssiza aawa daanna kabbada xillawo nay sinthe aadhdhidinne oorath oosettishe diza projekte woykko ooratha ooththo izeta hara asata bessishe dees

gita tubbo masatiza miishara haaththay duge goggishe dees lanqerakka urqatidinne ekkiza haaththay bollara goggidi duge aykko saaxine masatizayssan qolettizayssa beyashe days

hayssan ta be'ishin beettizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa ortodokiseta keeththezakko iza ta woosa keeththezi beettishin ha woosa keeththeza kareni daro asay booththa mayo mayidi uttidayssakko

mithi dees mithappe guye baggara gita keeththey dees he keeththezikka timirte keeththe masatidinne ekkees izappe ha baggara maatati doli ekkiza ogey dees

hayssan katama beyays katama giddorakka lo7iza ogey de'ees ha katamaza giddon keexettiday lo7o lo7o gita keeththetakko ha keeththetikka nam7u madadara ooththettidi dizayssa be'aysi

Hayssan beettizayssi aykko poole masatizayssa bolla xuufeti darora xaafettidinne kaqetidayssakko ha heerazikka elektronise miishe daridi beettiza ollakko

ha bessani tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa cilila ashara woykko arengoade ashara dichas dere dichas woykko dere bilxi ginnas koshshes gizayssa

Hayssan qasse beettizay aazey gizayssa gidikko aykkopootoykka iza bolla deenna giza xuufe bessishe bizayssa be ashe days

hayssan kifile giddon daro daro miishati ichidi dizayssi beettees ha keeththeza karen qasseka daro caala asa masatidinne si7ileti saalettidi dizayssa bessees

ogey dees ogezappe pude baggara qasseka girgida bolla dumma dumma malatati saalettidi woykko siyilettidi uttidayssanne izappe dhoqara qasseka xuufeti dizayssa beyashe day

hayssanta be ashe dizayssi awaashe banke gizayssakko hayssaza xuufeza garsera asas huphe maynney kanche beettizayssa dalgan qoncisidi bessees

Ha bessan keehi adusse asatinne daro asati eqqidi de'izayssa beashe days haasatikka kometh ba kushe baqqishe ase mokkana giidi eqqida dageettis.

issi dalga kifile giddon dalgan asati uttidi deettes ha uttidaytappe qas darizayti eqqidi waraqata oykkidi dizayta gididinne beettettes

ha bessane tani beyashe dizayssi asati duulata shiiqidinne uttidayssakko ha duulata uttida asatikka issi issi asi uttidees haakki haakkidi aadhdhi aadhdhidi diza

Asati eqqidi gede simmidinne gita gita asati gede madrike xeellishe deettes issi asikka madirikeza bolla deenna soozikka dalgakko.

hayssanta beyashe dizay daro asikko ha daro asatikka gita gita asata gididi issi mala may7o may7idinne madireke sinthen salpen eqqidi ba kushe dhoqo ooththidi be ooththana ootho caaqishe deettes

Hayssa dalga kifilezi beettishe dees ha dalga kifileza giddon be timirte tamari ongida nayti anjettishe uttidinne heedzdzu nayti dumma uttidi haasayishe dizayssa bessees.

hayssan dhume ekkiza bessani nam7u asati ba kushe kushe malati gasethidinne mayke ba sinthen essidinne eqqidi dizayssa bessees

hayssan beettizayssi asati tamareti anjettiza gallassa uttidinne anjo mayo mayidinne haasayishenne hankos be qofa hara asas qoncisishe dizayssakko.

issi kifile giddon gita gita attuma nayti uttidinne duulata kaallishe dizayssanne keehippe izeti akeekishe dizayssa bessishe dees

Ha bessani tani beyashe dizayssi hayssa heedzdzantho diggirinne nam7antho diggiri anjettida aaway hara qasse be anjisiza naytas qofa aaththishe dizayssa beyashe days.

Hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi gita kifile giddon pude bentileterekka dees asazi iza bolla eqqidinne haasayishe deettes.

hayssanta beyashe dizayssi kaamey iita miishata woykko buurata ehi ehidinne daro buura giddon qolishe dizayssa beyashe days buurazikka issi hektare gidiza gade oykkidi dees

Hayssa bolla beettishe dizay gammo dere asay ba heera geeshshatetha naaganas payatethaka naaganas heera giddon qoletida buurata pittishe dizayssa beyashe days.

ha bessan asati ay ooththiso gizayssa gidikko kase aykko miishe buura shiishshidi asati issi bessan efidi qolidayssa qasse shoorezafe qori qoridinne kessidinne xuugana gi izati ooththizayssa besa

Oge bolla kezidinne dere asati heera giddon deiza qolettida buurata oge bollafe issifetethan pittishinne be siiqo qoncisise dizayssa bessees.

hayssan armaydes payda tophiyas giza xuufey garsera xaafettidi dizayssa bessishe dizayssa guussakko

nam7u maca nayti fayda giza xuufey xaafeti diza borsa woykko korojo oykkidinne ayfesoy izetas beettenna shin eqqidi deettes

Haysan ee payda dijitaale matawuqiya oonas ay go7ize gizayssi bollara oysha malatara utti dishini garssen qasseka senede giigissoni woykko mazaggabonne qoncciso gizayssa besses.

aha bessani tani beya she dizayssinna asati issife tobishe dizayssakko ha tobezikka issi issi ooththo bagga ooththozi polettana mala issifetetha tobekko

ha bessan deizayssi fayda metaeqa karde usuppu saaten gizayssi deettees hametaqazikka asas koshshizayssa qoncisishi deettees

hannin ta beyizay keehi lo7iza macasiya xarape be sinthen wothadanne waraqata bolla kushe woththada haaththeka be sinthen wothada lo7iza keeththe giddon uttidarukko

ha bessani bettishe dizayssi issi attuma naakko ha issi attuma naazikka fayda mettaweqa asatas giigissanas giidi asata pooto denthishe dizayssa bessishe dees

Hayssan beettishe dizayssi addey woykko maca gidin erikke ba kushe bolla silke wothadanne uttidayssa bessishe dees guussas.

Hayssan beettizayssi payda gizayssakko xuufezi bollara dizayssi iza sinttan qassi daro asati eqqidinne ha fayidazi wuri asas koshshese asi ba kushen oykko giza kiita aattidi deettees.

Hayssan tani be7ashe dizayssi nam7u asataakko ha nam7u asatappe issi iya macca naakko nam7u asati Heena ha baggara qasseka Gita Gita asati nu kawozara giigana giidi deetes

Hayssa nam7u asati beettettes ha nam7u asatikka issi mala may7o maydi beettishin issi nozi tophiya kuushsha ministere doktore aymede apegi dishin hinkoys paaranje masatees.

hayssan tophiya kuushsha ministere doktore aymede abe issi faaranje woykko chayna asayra salantidinne ooththo qaada izis immishe dizayssa beyashe days

nam;u asati deettes ha nam'u asatappe issi nezi tophiya kuushsha ministere dotere ayme de'abe gidishin issi neya paaranje asekko nam'ati salantishe eqqida

ha bessani tani be'ashe dizayssi gaammo asatakko gaammo gidde dere asati hayssa nu zoonen dizayti shiiqidinne gammo dunguza xaraphe mayzidi iza bolla hayssa keeke giza wode kaththaza woththidi shaama dhoqi histi oykkidi dizayssa bessees

Ha bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro pooliseti beto denthidi be malata bessishe kawo sinthin dizayssa bessee.

Hayssan beetishe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati gede ichchashi gididi utidinne issippeteththa zore issoy issowara diyayssanne qofa lammaeretishe dizayssakko bessazikka biirokko.

Daro asati eqqidinne deettes ha daro asatappe issinozi silke gede nam'u asatas immishe dizayssa bessees

Hayssa bessazani macati daridi beettettes ha maca asati uttidi dishin issi issi abeba aayetas ehada issi iddeya gishashe dizayssa bessees

Hayssan beettizayssi asatakko asata sinthen haaththey uttidi dees asatikka tobe bolla dizayssi qoncekko

Hayssan beettizay gita gita asatakko ha gita gita asatikka gita keeththe karen eqqidi deettes eqqidi dishekka issoy issara qopo laammishe deettes guye baggara hara asatikka uttida

Hayssan beettishe dizayssi keeththe karen eqqidinne daro asati pude girgida bolla diza xuufe xeellishe dizayssa bessees asatikka gita gita asa kaqqa.

hayssani gede osupun gidiza asati eqqidi deettes ha asatikka keehi kawo oosancha woykko gam7ida kawo oosanchatakko issa issarakka qofa laammishe deetta

hayssan beettishe dizay pooliseti salpidi ha yishe dizayssakko izatappeka dumma ogera macanayti sinthe aadhdhidinne bandira oykkidi dizayssi beettishe dees

ha bessan ta be7ashe dizayssi asati abba duunan ha kezidinne dhoqa bessan daro asati uttidi dizayssanne nam7u pooliseti sinthen dizayssakko.

Ha bessani tani be'ashe dizayssi federaale digisiya sirawite gizayssa woykko diggetetha sirawete gizayssa xuufey diza armazakko tani be'ashe dizay.

daro pooliseti eqqidinne deettes ha pooliseta giddonka hara hara yelagati eqqidi deettes ha poolisetikka dumma dumma miisha baggara timirte immishe deettes

Hayssan addedaysi beettees addezikka qasseka keehi keejjidayssanne poolise may7o kumeth may7idayssakko ha addeza guyerakka daro asati mitha garseni uttidi dizayssanne haasa asi yizayssa besse.

Issi adde dayssi kushe duuxa shurabe lo7izaaro may7dinne wora sinthera ha simmidi eqqidi xeellishe dizayssa qoncisees ha addeza guyerakka mabirate poole beettees

Ha bessan issi poolisey macanay sinthen eqqadus qasseka aawa caali ekkizayssi oshacha baggara eqqides hayti ay qofa immizakkon beettees

Ha bessan issi addey karexi ekkizays ha simmidinne xeellees addeza guyezikka gede worattidi adda gitatonta mithara beettees.

Usatasehayssanta beyashe dizayssi gita orde orde asatanne paadhdhi aadhdhidi poolisetakko haytikka issi porogiramen ufayssan shiiqidinne uttidayssa bessees.

Hayssa nam7u pooliseti deettes ha nam7u poolise gam7ida pooliseti be sinthen komputerenne waraqata woththidinne ha uttida asas qofa immishe dizayssakko ta xeellashe dizee.

hayssan ta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro pooliseti uttidi deizayssa izati uttidikka duulata bolla dizayssanne ha xeellishe de'izayssi beyashe days

Maththa kooththey gede heedzdzuppe darizayssi beettishshe dees ha maaththa kooththezikka gadhdhati ekkiza bessan dizayssa masatees ha kooththezapekka nam'ati gittakko

Hayssan beettizay dotore aymede abikko ha doktore aymede abikka dere sinthen eqqidinne qaala gelizayssa woykko caaqishe dizayssa bessees.

dumma dumma metettizanne uyettiza miishati ichachu asata sinthen uttides ha asatikka gaden ziqqi gi wodhdhi uttidi bishenne uyishe dizayssa be'ashe days

maca asati gede qoodan laapun gidizayti keehi gitatiza mitha garsen eqqidi qorqoro be sinthen woththidinne keeththe karen eqqida

Hayssa tani beyizay aaze gizayssa gidikko gita gita asati karen heedzdzi ordi ekkiza aawati uttida ha aawati uttidaykka hayssa maatafe ooththettida keeththe kareno

Etaadahayssan beettishe dizay daro asatakko ha daro asatikka ufaysiza miishey dhayenna ba sinthe dumma dumma uyettizanne metettiza miishata wothidi uttida

hayssan beettizay aazay gizayssa gidikko issi mishiriya daro mayke be sinthen wothadanne haasa ashe be ayfe bolla manaxire wothada dizayssa bessees

hayssan ta beyashe dizayssi matha kooththekko ha matha kooththezikka gede qoodan usuppun gididi beettees koyro bolla de7iza kooththezi gitatidi ekkees

tani hayssan beyashe dizayssi nu kawo doktore aymede abekko izikka uttida duulata bolla de7iza asas be qofa aaththishe dizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi birikki sigiza xuufeo ha birikki sigiza xuufeza garsene qasseka gede laapu bandira gidizay tophiya bandirara walaketidinne hara hara dere bindiray beettes

hayssan tani beyashe dizayssi keehi lo7iza bessan maata garsen maca nayti daridi eqqidinne gashenaykka sinthen gashey diin issinadin eqqidayssa bessishe dees

Hayssan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi heeranee hayssa gaaco baabba woradanee wora wodday woddida gaason asata shempoy hayqqida gaason zoonenne kilile asati yeekkishe dizayssao.

ta bessan nam7u addeti eqqida guyerakka bandiray tophiya bandiraynne tara dere bandiray eqqides sinthe baggarakka ciishay uttides

hayssan beettishe dizayssi ooththeti keziza miishatakko algay beettees pirashey caali ekkizay beettees pirijeykka beettes asatikka eqqidi deettes

Iiqachidida ta mela hayssan ta beyashe dizayssi issifetethan qasseka nu qoppida qofa poloos gizayssa doktereza misilera dere asay bessidinne dooros giigetishe dizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi daro dereti duulata uttidayssakko dumma dumma ooththosekterefe woykko dumma dumma eqotappe shiiqida asati nu kawozara duulata uttidayssakko

Hayssan tani beyashe dizay asatakko ha asatikka keeththe guyera ha aadhdhidinne issi wozna pashkisiza bessan uttidinne issa issara tobizayssa beyays

Ha bessan dalga kifiley dees ha dalga kifileza giddon girgida bolla aykko xuufeynne mashinati dizayssa pudera nam'u asi dugera qasse issi ase gididi xeellishe deettes

Gita gita asati eqqidi do7osona ha gita gita asatikka gede simmidinne girgida bolla issi issi miishetanne malatata be ishenne tobetishe dizayssa beyashe days.

Ha bessan gita keeththey dees ha gita keeththeza hadirsa baggara daro asati maatati eqqiza bessan eqqidinne ha keeththakko simmidi dizayssa bessees.

kaame woykko heedzdzutohade bajajey giddon asi dari caanettidinne ha sibi xeellishe oge pude aadhdhi bizayssa beyashe days

Hayssan beettishe dizay aazay gizayssa gidikko itiyo telekoome gizayssi girgida bolla laxafettidi dees izappe ha baggara asati uttidinne komputeren be ooththo ooththishe dizayssakko

hayssan tukke keeththe masatidi beettiza keeththey dees ha tukke keeththeza nam'u tukke keeththey dizayssan nam'u macanayti tukke duuqishe dizayssanne harati uuyishshe dizayssa bessees

ha bessan beettishe dizayssi daro kaametakko hayssika kaameti eqqizaso woykko hayssa amarathon menara giza ollazane makina giddon asi gelizayssa hakka kezizayssa bessees

Hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko kaamekko kaameza lanqerakka asi uttidi dees sinthera guyerakka uttidi wamarshetti zoone eretuwa muleyti uttidi dizayssa beyays

kaameti eedzdzutohora diza kaameti pude baggara ogera ha yishe deettes guyerakkasekkira gita aysuzey yiishidi asikka oge lanqira hamutishe dizayssakko

ha bessani beettishe dizayssi daro asanne kaamekko asatikka keehi daridi beettishin kaamey guuxidayssada gees caanettidi izati biza bessa bessees

hayssan tani be'ashe dizay daro gaxxare heera asate ba jaje ginton caanettana giidinne be kathikka karen woththidi ba eqakka ba'idinne ba miishata wursi oykki dizayssa bessees

hayssan tani be'ashe dizayssi giyakko ha giyazan daridi beettizayssi sawo sawo miishatanne ayfa ayfeta gididayssa lo'etha be'ashe days

Hayssan ta beyizay dalga meedakko ha dalga medaza garseni qasseka daro asay booththa oyde bolla uttidi dizayssa bessees.

kuwaase balen dalgi ekkiza bessan maataykka doli cilili lo7idi diza istademe giddon kuwaase toho kaasancha attuma nayti ka7ishe dizayssa qoncisidinne bessishe dees

Aa hayssan beettishe dizayssi daro asatakko ha daro asata sinthenka issi addey eqqidinne daro meeshe yootishe dizayssa bessees.

hayssan beettizayssi gashe naytinne gita yelaga asati qas adda caalatikka deettes ha asatikka mitha garsen eqqidi deettes

Hayssan beettishe dizayssi issi yelagay attuma naay haaththe keehi saamotidinne haylande dhoqo ooththidinne uyishe dizayssako bessizaysse guyerakka hara asay eqqide.

ha bessani issi denba woykko bale masatiza bessa beyashe days ha bale masatiza bessazanne maatay dolidi dees ha maatazi lo7izayssaza giddon yelagati pooto dendishe dees

hayssan beettishe dizay aazay gizayssa gidikko issi macasi haaththe giddon gelada liime liimashe dawus haaththazikka pudeppe shuchcha giddora tubbora goggidi yizayssa bessishe dees.

hayssan beettizayssi keeththekko ha keeththezikka qasseka maata keeththe woykko hayssa gaxare heera keeththe gididinne uuthatara dalgidi dizayssakko

Oyddu yelagati deettes ha oyddu yelagatappe nam7ati maca gidishin nam7ati attumakko izatikka lo7iza dugetha masatiza maatay dolidi diza boshshera yiishe dizayssa bessees

ha bessan ta be'ashe dizayssi aazaye gizayssa gidikko daro derekko daro asi aykko qomixe bandira mala tookkidi gaamma dunguzakka pooxaza ha micidi deettes

Hayssan tani beyashe dizayssi dere parkekko ha dere farkezikka nu sotho doonani piissa geetettes ha piissaza bollara cu'a masatiza haaththey duge gogishe dishin asati iza bolla eqqidi pooto dendishe deettees

Hayssanda iza miishey aazi masatize giikko issi daasa masatidinne ooththettida lo'iza keeththe garsen yelagati beettizayssakko.

Ha misileni tani beyashe dizay nam7u yelaga naytakko nam7u yelaga naytikka gita gita keehilo iza mitha garsen hayssa dunguza sharbe kaqqi woththidi iza sinthera ha simmidinne eqqida.

Ha bessay woratti ekkiza gadha heera masatees ha gadha heerazan meli ekkiza bessan gadha mithi eqqidi haythay qolettiday bettishe dees.

hayssan beettizay gondalle oykkidinne issi yelagay gaamma dunguza may7idi yexishenne guppishe hayssa nu dere gaammo dere keeththe sinthen eqqidayssakko

Hayssantani be yishin aazay dizay gizayssa gidikko ogey dees ogezara gashe nay para sinthe aaththidinne koorizayssanne kaallidi qasse harati yishe dizayssa beyashe days.

Hayssanta xeellishin issi mishiriya xillo haaththe boyno haythe woykko boncon ekkadanne uya simmadanne haaththa xillotetha bessizayssa bessees

Hayssa tani beyishin lo'iza kafoy dees ha lo'iza kafotappe issi kafoy hayqqidinne ichidayssanne qasse nam'ati eqqidi dizayssa beyashshe dees

Ha bessane tani beyashe dizayssi asatakko ha asatikka indaka addeykka salfetidinne be suntha mazagabisishinne issi ooto polishe dizayssa bessishe dees.

hayssan mitha garsin asati eqqidi issoy issara qofa lamerettishinne qofa qasse issoy issafe ezgetethan ekkishinne akekishe deettes

hayssi issi keeththe karen asati uttidayssa bessees nam7u yelaga macatanne qasseka nam7u addeti deettes booxidanne lo7iza oydey sinthedees

issi bessani asay uttidinne ashshagetidesse giza saaxine nam7u saaxine wothidi uttidi deettes issi addeyka eqqidi kushe idibbe ha simmi dees

Hayssan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko macca asati be sharbbe mayidinne asa kareni uttidi dizayssa ha uttidaytikka gade xeellishenne yashtti dizayssa bes

hayssan daro asati eqqidinne sinthen uttida asati mazagabishe dishin suntha oychin yooti yootidi mazagabettishe de7eettes

asati heedzdza gididi uttidi deettes ha heedzdzu asatikka caali ekkiza qorqoro keeththakadin keeththezi qollofeti dishin ha simmi uttidi be sinthen komputerekka wothidi uttides

Hayssan beettishe dizayssi dere cimatakko ha dere cimatikka ba maara maara naagidi ba guufe gaden essidi gaabe may'idi botte aaththidi salpeti diza.

Ha bessani tani deyashe dizayssi qeeri naytakko ha qeeri naytikka issi kifile giddon gelidi gedenne ha xeellishe dizayssa bessishe dees

hayssa ta be ashe dizay issi attumara issi macaseyra medireke bees wothidi xaraphe sinthen uttida issi ney silke macasey silke addezi woossi ekkishe dees

Boorizayta mazagabiza bessa giza xuufey hayssa dukawo dooranas asati mazagabetishe dizayssa bessiza xuufey oykkidinne addey be dooro karde bessishe de..

issi mishiriya uttadanne maashine be ayfe bolla wothada iza ay xeellizakkon tophiya bandiray diza shurabe kammayada uttadus

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko daro asay eqqidi gede oge simi salfettidinne issi miishas woykko issi ooto ooththanas be suntha mazagabisishe dizayssakko

Nam'u nayti xaraphe bolla uttidinne issi issi miisheta silkefe kessidinne xaafishe dizayssanne issi aaway pudera uttidi dizayssa beyashe days.

hayssan tani beyashe dizayssi aazay giikko issi caali ekkiza keeththe karen gede qoodani ospuneppe dariza macanayti uttidinne dizayssa beyashe days

Ha bessan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko gashe nayti salfetidi ayko miishes mazagabetishe woykko ba suntha xaafshise eqqidayssa bessishe dees.

ha bessane tani beyashe dizay gita mitha garsan timirte keeththe masatidi ekkiza keeththe kareni daro asati uttidinne taran tarane xaafetishe woykko be suntha mazagabisishe dizayssakko

Iie dnaadahayssan beettishe dizay asati gede laapu gididi osupu gididi eqqidi deettes hayqqidi diza asati aykko qomixes mazagabetishe dizayssa bessees.

asati aykko girgida bolla gede isporti giza miishey laxafeti uttin hayssa addarashe masatizayssa sinthene gaden uttidinne kushe denthishede

Ha bessan tani be'ashe dizayssi chelssi giza armara diza shurabe maca naya mayadanne be hayssi chelssi gizayssaze ba kuwaase xoonin ufayetashe dawus

Issi macasiya dawus issi macasiyakka chelisi kushe kuwaasse giza kileebe giza xuufira diza arma belanqera wothada he may7oza may7ada dawus

ha bessani kuwaase baley dees. ha kuwaase balezappe pude baggara bosheti ekkiza woray dees ha kuwaase balezan kuwaase nayta kaaleththiza urayinne kaassanchayi eqqidi dees.

kuwaase kaasanchati maca nayti denban woykko kuwaase balen kuwaaseza ka7anafe sinthe koyro giigeteth ooththishe dizayssa bessees

Ha bessan isporte ooththiza asati woykko kuwaase ka7iza asati be shalamettida woytettida woyto oykkidinne pooto dendishenne ha xeellishe dizayssa bessees

ha bessan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko wode miishe tayssa mabrate oythethidi iza bolla nuni quma kaththiza miisheti woykko mashineti beettetes

hayssane ayfa ayfeti deettes haaththayka halayndera dees silkeykka girgida bolla eqqidi dees ha ayf ayfetikka loo7i teeridaytanne kaxidayta gididayssa bessees

hayssanta beyishin gita gita payleta gizayssi gita gita payletas gizayssi dees iza silkera nay xam7idinne yeddishe dee

hayssan beettizay issi saamisinge giza silkekko ha silkeza bolla saatey tammanne nam'u saatenne oyddu tammanne ichachu deqiqay gizay beettishi dees

Hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko issi addey ayfey izas beettenna kusheynne dabbefe garsey beettishin gitare oykkidi eqqidayssa bessees

Ha bessan tani beyashe dizay saan diski giza xuufey iza bolla xaafetti uttida hayssa charjere iza giddora saaka iza sookete malay uttidayssa beyashe days.

Hayssi beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko pinththa gizayssakko mabratey woykko korontey asa kushe moonta malanne elektronikisse miishshata izara giigissanas hiillanchchati go'ettizayssakko

Hayssan ta be7ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa kooshe immiza miishekko kooshe giigissiza miishe hessika kiborde geetettidinne xeeygetes.

Hayssan beettishe dizay issi maashinekko ha mashinezikka aduqidi ekkees ha maashinezikka hayssan tani kase beya eronta maashine gididayssi qoncekko.

Hayssanta beyashe dizayssi kaamey eqqidayssakko ha kaameza bollaka issi attoma nay podidinne ottides kaameza sinthen qasse pooxa hayssa gedzetho pooxa mayida asati eqqida

Hayssan beettishe dizayssi motorekko ha motorezikka hayssa nu biitta buro kanthishe diza motore woykko ooratha motore qommokko ha motorezikka kataman laagetees

hayssan beettizayssi wodey ehida ha'i mada wode ha nu dere buro gelishe diza motore qommokko ha motorezaakka issi bessan shiiqidi motores dishin asati gishetti zoone eqqidi haasayettizayssa bessees

Hayssa beettishe dizay aaze gizayssa gidikko mayo oge bolla woththidinne asati bayzizayssakko hamayozikka oge lanqen dizayssakko

Oge gita ogey dees ha gita ogezikka keehi pitetidinne geeyidi lo7idi oosettidayssakko ha ogezara attumaynne macati saykile laaggishe dizayssa beyashe days.

ha bessani beettishe dizay aaze gizayssa gidikko asati hayssa ayare bolla woykko horphile giddon deettes ha horphile giddon issi attuma naa dayssi macasiya ha yiishin salantidi haasayishe izira dizayssa bessees

issi gita kaamey gede simmidinne eqqidayssanne hakaamezi biza ogezi dalga gididayssa bessishe dees

Hayssan beettishe dizayssi dalga ogera attuma nayti saykile palamettidi laaggishe dizayssa bessees ha'izatappe gede baggarakka pooqe gita gita keeththeti beettettes.

Ha bessani beettishe dizayssi nu hayssa dosiza kawo tophiya kuushsha ministere doktore aymede abikko izikka ha simmidi ba qofa immishe dees

Hayssa bessaza ni tani beyashe dizayssi baaburey be ogera salpen salpetidinne baabure giza hayssa issi bessafe hara bessa ase efizayssazi hamutishe dee

hayssan kaamey dees kaamezikka gashey gashe ogera gitay gita ogera giidi salfetidinne eqqides iza giddorakka daro asati caanettishe dizayssa bessees

hayssan beettizay aazay gizayssa gidikko issi apeq giza miishe iza bolla xaafetti dizayssa pooto bastoti bolla nam7u asati oykkidi eqqidayssakko

Hayssa ne ooratha makinay lo'izayssi dees ha makinaza giddon daro asati gelidinneekka hayssa ase mohogana bishe histidi dikkoreshine ooththi donene abeba kanche makinaza kunthidi deettes.

hayssan beettishe dizayssi keehi uuduppun tammu kushe ooththettida pooqey dees guutha kushe guutha peresentey wuranaw attides gizayssa bessees

Ha bessan beettishe dizayssi oorath keexetti kezida keeththekko ha keeththezikka katama giddon ooththettiza keeththekko keeththeza karezikka geeyidi dizayssa bessees.

kakameta gawus hayssan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko maca yelaga naytakko ha maca yelaga naytikka qonxa dancidinne qaantha gurdenne sure may7idi pooto dendishe dizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi buro ooththetishe diza keeththekko ha buro ooththettishe diza keeththezikka kase ooratha bessan keeththe izan keexettonta ollan ooththettishe dees

Hayssa bessan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko kaamey oge ooththishe dizayssanne kaamezi ooththiza ogezi qasseka kase dumma dumma buurata izan qolettiza biitta gididayssa bessees

Ha bessazani keehi gita pooqey beettees ha gita pooqeza garsera qasseka biittay shiiqidi dees ha biittappe ha baggara oge bolla gina kaamey bettishe dees.

Hayssan keehi gita pooqeti deettes ha gita pooqetikka issinokko oyketidi oothetidayssakko ha issi pooqezikka pooto bolla uddubu tammu persente gizayssa bessees.

hayssan beettishe dizayssi tammanne nam7antho kifileti be patana pattanettishe woykko paacetize dizayssa zaaro iza bolla immiza shiitte bessishe dees

Ha bessani tamare nayti be paace ekkishe akekishenne ooththishe dizayssa beyashe days tamaretikka issi oyde bolla bolla nam7i uttida.

ha bessan ta beyashe dizay issi mishiriyokko ha issi mishiriyakka eqqada de7awus izakka astamarey woykko haakimey bana erissanas mayza may7o may7ada eqqadus

hayssan xuufey dees xuufezikka saaxine giddon yafaretidi diza miishe giddon waraqata bolla xaafettidi maytamey iza bolla shocettin uttidayssa beyays

hayssan beettishe dizayssi tamare nayta masatiza qeeri zeero kifile tamaretakko ha tamaretakka astamariya uttada karabo baqqada tamarsashe dizayssa bessees

Ha bessan asi deenna kifileeza giddon aduqi ekkiza oydey oydey uttidi de7izayssa bessees ha oydezikka gaxxare oydeekko

hayssani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asatakko ta daro asatikka tamareta yelaga naytakko uttidi be xinate izeti xanna7izayssa be7ashe days

ha bessan aawa caala dayssi keejji ekkizayssi keeththe karen mitha garsen eqqidi mayke be duuna bolla woththidi asara ha simmi haasayishe dees

ha bessan ta beyashe dizayssi keehi dhoqi uttida xaraphenne oyde masatiza miishay mela hari dalga bessan uttidi dizayssa beyashe days

Hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko daro attuma nayti komputere kifile gelidinne issi macaykka dizaarira baas baas komputere oykkidinne tamarishe dizayssakko.

Nam'u asati deettes ha nam'u asatappe issi diya maca gidishin issidiezi addekko hayti nam'ati waraqata be kushen oykkidi mayke oykkidinne ha uttida asas haasayishe dizayssakko.

hayssan lo7o wodhiza ogey dees ha ogezikka oorathi ooththettidi kezidayssakko ha ooratha ogezarakka gede simmidinne kaamey karetha kaamey bishe dees

hayssan beettishe dizay aazee gizayssa gidikko gita hayssa oge bolla shuchchati eqqi eqqi dizayssa duge gade gelthiza kaamekko he kaamezappe pude baggarakka muuzey beettees

Hayssa beettishe dizayssi ooratha ogekko ha ooratha ogezikka urqatidi ekkees ha urqatiza ogezara gita makinazi woykko hayssa baase geetettizayssazi bishe dees

Oshacha baggaranne hadirsa baggara asati eqqida ha eqqida asatikka aceti ekkiza ogen eqqidettes haara simmidikka izata harati pooto denthettes.

Ha bessan issi gita addey hayssa oge bolla makinay danon gakkonta mala oge naagiza hayssa tirafike masatizay manaxire wothidi eqqides

Katama ogey bolla pooqey hadirsa baggara dees pude baggara qasse mela aadhdhi aadhdhi ekkidi keeththeti deettes ha ogeza bolla kobilistone woykko hayssa shuchcha oge izeti ooththizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi ooratha ogey ootsetishe dizayssakko ha ooratha ogezi ooththetishe dizayssada sinthera gede ooththiza asati hakkidi guyera dishin sinthe baggara ha xeellana bida asati heedzdzati yeettes

kaamey gita dalga oge ooththishe dizayssakko ha kaamezikka nam7ekko nam7u kaametikka wostizo gikko ogeza bolla eqqidi diza koreteza duge daaxishe deettes

Ha bessan keehi lo'iza dalga oge dees ha dalga ogezara gede gasseka hare gaarey aadhdhi dibees ogezikka bazzo biittan diza oge masati beettees.

Gita gita dalga oge keehi xeellanas lo'iza ooththo hanotan oosettida aspalte ogey dalgidi beettizayssa beyashe days ha ogezappe xadenne ganna baggara barahati ekkees.

daro derey eqqidinne woykko daro loohidanne tamarida asati eqqidinne bambas go7iza tubbo woykko bamba haaththe izara yiza tubbo be sinthen woththidi ha simmi xeellishe deettes

hayssan beettizayssi gita shubon qeshetidi diza kesha giddon lanqerakka lo7iza miishati mithati de7iza bessane tankerey ooththettidinne de7izayssa beyashshe days

Ooratha bambaye haaththe bambay ooththettidi kezide dere asay ufayssas biidide he haaththaza duuqidi xeellizayssade uyishe meecetishe dizayssa bessees

ha bessan tani beyashe deizayssi aazay gizayssa gidikko keeththe matan aafoti ekkiza bessa kase iita meisheti izan qoleti gam7ida bessan izati tubbo gelthidi ooththizayssakko

issi addey dees issi addezikka donzidi ekkizayssakko ha addezikka daro xuufera diza miishe be guyera laxafi woththidinne ha duulatan diza asa haasayisishe dees

bamba ooththetti kezida ooratha bambara lo7iza xillo haathey goggishe dizayssa be ashe days hayssika gadha heera masatidinne ekkees

Hayssa nii beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko keeththay ooratha keeththay keexxettidi dishin ha ooratha keeththaza matara asati pude aadhdhi haadhdhidi bizayssakko.

hayssan beettishe dizay oge lanqen oorath oosettishe diza oge bolla dhoqa dhoqa kawo oosanchati eqqidi zoretishenne qofa laameretishe dizayssa bessishe dees